U MaNyathi ngu gogo ose khulakhulile osaqale i shishini lokugcina abasakhulayo esigabeni se Maphisa under induna u Hlatshwayo

Sibonge kubazali lababalisi, ekubambisaneni, kokuthuthula isigaba. Ngokunikeza abantwana, kumbe ngithi ukuvumeza abantwana ukuthi bathole ezemfundo.

u Dumisani Dabengwa ngumfanyana omncinyane okhulele emaphandleni ofunda ibanga lesihlanu uphume phambili kwezomncintiswano wokudweba i matebelaland yonke

Kubalulekile ukubana abantwana bonke begqugquzelwe ukubana ezemfundo beziqalele phansi ePrimary school ukubana bekhone ukuzithanda nxa sebesezingeni eliphezulu.

Ukusebenzisa kwabantwana besikolo ngamaqembu ngama qembu kuyaba gqugquzela ngamunye ngamunye, kubenza bebe lokuzithemba ezifundweni zabo.

Abafundi bagqugquzelwa ukubana behlale befake ama "musk" esikolweni ngazozonke izikhathi, ukwenzela ukubana bengathelelani ngobhubhano luka Covid.

Ubuhle bokubambana lokugqugquzelana kwabafundi besilisa labesifazana ezifundweni eziphezulu, sezilethe imiklomela eminengi endaweni yase EGwanda.

Nxa usuzafika esikolo kumbe usulubangise esangweni lesikolo kulebhakane elizakwamukela eliyabe libhalwe ngokuyibhulu.

Amayunivesithi asesakhiwa kuhle. Aba lezindlu ezibukekayo eziyakhiwa sisiba zinde zisiyaphezulu, umduli wakhona uyapendwa ngependa enhle ebukekayo ekhanga abafundi.

Kuthule kuthe cwaka e university ngalesi ikhathi somnyaka lapho wonke umntwana ehambe wayavakatshela emakubo ngesikhathi sokuphumula kuka December

Ukubaluleka kwezimfundazwe ephezulu ekuqeqetsheni izifundiswa sokuvamile kakhulu kuleli elakithi kuyinto enhle kakhulu leyo